Abaana bataanu basanhufu aye embeera dhaibwe tidhiraga nga nkalamu olw'engoye dhe bavaire edindhi okubaaku ebituli.

Omukyala yesibye ekitambala ekyo kumutwe ekyakolebwa mukitengi, omukyala ono alina amaiso ameeru.

Omusaadha ali mu mudhozi gwe tiimu ye eighanga lya Uganda, ali kuzinganekyapati eya magi enho etwise yetwakazaku erya lolekisi einhuma ghe ghaligho eiduuka eritundha ebya pulasitika.

Ebisolo ebyomunsiko biri mumalundhiro gabyo tubifunhamu okuba nga abalambuzi baidha batusasula sente edhokwidha okubira mbulaku bweghagho kuba nga eghabwe bizirayo abandhi.

Abazimbi bali kuzimba ekanisa lino isizikizo lya bakukusitayo yebagya okusaka musengwa kibbumba ogho mughaikendi.

Embuzi dhiri kutambula muluya nga dhiva munsiko ye dhiva okulira dhino batera okudhaya okutundha okwefunira ku akasenta.

Omukyala n'omwana ghe bali kunhoga bitungulu bino ebitungulu biba byamakoola tibiri nga bule obutungulu obwaife obuba ogunhenhe.

Nhumba ibiri era eya itaka nga nserekese amabaati n'eyindhi eye itaka nga aye nserekese n'eisubi.

Omukazi alikuniga ebyuma bya kabwidhi bwidhi okutaku enhemba kuba alinha emizindhalo n'ebisigaire byayunze mubyuma bino bikabwidhi bwidhi.